Toona vandu vachizwa zvitenda zvakasiyana siyana asi vanokwanisa kubairwa nekudzivirirwa kubva kuvana vadodori kusvika kuvatana.

Zviriyo zvitenda zvirikudzivirirwa vana vedu ndombi kuzvikora zvitenda izvi zvinosanganisira kuti vave vakadziviririka kubva kuchitenda chegomarara rechibereko.

Tine zvitenda zvinowanikwa uye zvinokwanisa kudzivirirwa. Vanhu vanokurudzirwa kuti kana une chitenda chazi chinoda kudzivirirwa. Zviro izvi zvinoitwa pachena muntu ngaasaramba.

Zviriyo zvitenda zvinototi madhokodheya anenge aka gukuchira zvekuzvichengetedza zvivhara muromo zvimweni muntu unenge une chitenda unotosisirwawo kunge ane chivharamuromo.

Kune zvitenda zvinogaro zvakanesa muntaraunda dzedu. Vantu vanogara vakakurudzirwa kunzi ngavauye vadzivirirwe kuzvitenda zvinenga zvanyuka munyika mwedu.

Zviriko zvirwere zvinowanikwa nekusashambe nyara. Ariko mashambirwe enyara atinofanira kutofundiswa kuti nyara dzedu dzive dzinochena uye mvura ive inohanira pakatipe zvigunwe.

Mazuwaano hutachiwana hunobatwa mumphepo, hunokwanisa kupanana, hauonekwi asi mukashandisa michina yechizvino-zvino tinoiona. Tinokurudzirwa kugara takashambidzika nekuzvidzivirira.

Tine zvitenda zvisingaiti kuti dhokodheya namukoti vakuhloye vasina kupfeka masha dzekudzivirira. Zvitenda izvi zvinogona kutapurirwana ngokufema mweya mumwechete.

Tinokurudzirwa kuti kana pachinge paita ashaika anenge aine chirwere chinotapurirwana mumhepo tidaidzire vezveutano vauye vakadloka zvipfeko zvekudzivirira .

Tine zvitenda zvakasiyana siyana pamusoro pezvitenda izvi pane zvitenda zvinweni zvinotode kuti vanohloya vahloye vakadxoka ngubo dzekuvhara muwiri weshe veizvidzivirira kuutenga uhwo.

Kune zvitenda zvinogara zvakanyuka muntaraunda nemunyika mwedu, zvitenda izvi, hurumende inozviti zvidzivirirwe zvisati zvanyanya kupararira. Vantu ngavaende vanodziirirwa nokuti zvinoitwa pachena.

Zviriyo zvitenda zvinobairwa kuti muntu ave anodzivirirwa kwazviri, majekiseni iwawo anenge ane mitombo unopinde munyama momuntu onomirira kuti chirwere chauya ochirwisa.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vakangwarira pahutano hwavo. Patinoenda kunobetserwa kuzvibhedhlera ngatiendei takapfeka mbatya dzekudzivirira, nokuti vemuzvibhedhlera vononga vakapfeka dzavo.

Vantu vano kurudzirwa kuti ndombi padzinonzi dzi bairirwe ku dzivirirwa gumarara re chibereko dzibairwe ne mukuvo dzisatya kana kuti tine chitendere chedu chinoti rambidza.

Vezvehutano vane mbatya dzavanofanirwa kuramba veigqoka kana veishanda muzvibhedhlera uye ,kana kwaita chitenda chinonesa vantu mundaraunda vanofanirwa kuvazivisa.

Tine zvitenda zvinoramba zveida kudzivirirwa kana paitika hurwere hwakadaro. Vamweni vantu vanoramba nekuti zvitendero zvavo hazvivabvumiri, zvinokurudzirwa kuti vantu ivavo ngavapivevo ruzivo.

Pasi rese tenderere rinodakarira kuti vantu vese vamwe mvura inobva mupombi. Mvura inobva mupombi inenge yakachengetedzeka kubva kuzvitenda.

Pashi reshe tenderere rinova rinomirira vantu veshe vepasi rese kuti nyila dzeshe dzikoshese utano hwaani nani vari mukati mwenyika dzawo.

Pasi rese tenderere ririkurambidza vantu kushandise mvura yemunzizi kushandisa pakumwa kana pakugeza zvisati zvafashaidzwa. Ngekudaro masangano akadziemerera ega anopindirawo kupa vanhu mvura yakachena.

Tinazvo hurumende yedu inotidetsera maningi inoda vanthu kuti vakwaniswe kuwaniswa mvura yekumwa yakachena uye iwanikwe pasinde nemizi dzao.

Tinobonga hurumende yedu inobatirana pamwe nepasi reshe tenderere. Rinopawo awo vanenge vari mabazi akazviemera ega kupindira munyaya dzezvehutano.

Pashi reeshe tenderere, aridakariri vantu vanochere mvura mumanzizi. Riri kukurudzirawo hurumende kuti iisire vantu zvitsime zvakadziirirwa uye mipisi ,kuti vawane mvura yakachena .

Masangano akadziemera ega arikudetsera ntaraunda ngekuvapa mvura yakachena vanonasirisa zvitsime veiisa pombi mvura yeitobuda vanthu veitodetsereka.

Pashi rese tenderere rinoona zveutano ririko bazi rakazviemerera rega, rinohamba munyika dzeshe reidetseredza kuti vantu vave neutano hwakanaka.

Tinokudzirwa kuva vanhu vanodakarira kuva nehutano hwakanaka. Hurumende nepasi peshe rinodetsera kuti mwana mudoko apuwe chikafu chakanaka kuti akure akagwinya.

Pasi rese rinomboita makungano anoita achipa vantu mare vanenge vauya kumuhlangano veivasivisa Nezvehutano kana zvitenda zvinenge zvawanikwa mundaraunda.

Tinokurudzirawo hurumende kuti isiye masangano akadziemera ega eidetsera munyaya dzekutsa zvitsime zvakachengetedzeka kuti muntu weshe awane mvura yakachena uye iripasinde nemizibdzawo.

Vanthu vanorware masoro vanoramba vakakurudzirwa kuti vapiwe rudo nehama dzavo dziadetsere kuenda kunovahloyesa kuzvibhedhlera vapiwe mitombo.

Tinoona vantu munyika medu muno vovanga wangira kuwanda vanenge vakashata masoro, zvinokurudzirwa kuwana wekutaura naye kana uchinge une zvinetso zvako.

Tinoona mundaraunda medu teigara nevantu vanenge vane ngondo dzinoti rasikei , asi vamweni vanokwanisa kutotanga kuvashandisa veivapa mabasa akasiyana siyana .Vantuvo ngavaendeswe kuzvibhedhlera .

Tinavo vana vanogona kubarwa vatori nehurema hwekuva nepfungwa dzisina kugadzikana, vana ava vanodawo utano wakanaka nekudaro vana ava ngavaendiwe navo kuzvibhedhleya.

Kune zuva rekurangarira vanenge vane nxondo dzinenge dzisingachatori zvakanaka. Vantu varimumhuri vanofanirwa kusaika muntu uwowo, ngavaende naye kuzvibhedhlera anodetserwa.

Munyika mwedu, vanthu vakawanda vorwara chirwere chengqondo, zvinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kunohloiwa nema dhokodheya, kuti akwanise kurarama upenyu hwakafanana nevamweni.

Tinazvo zvibhedhlera zvidoodori izvo zvinenge zvisina zvakakwana zvekuti ukaenda unehurwere hwakakomba unogone kutofirepo usati wahloiwa.

Tinokurudzirwawo kuti tivakisewo zvibhedhlera zvidoko muntaraunda dzatinogara kuitira kuti vantu vanenge vabatwa nezvitenda zvidoodori vakwanise kuwana pekudetserwa pasinde.

Zvibhedhlera zvidodori zviri mundaraunda inogara veruzhinji ,zvinowanikwa zvinedambudziko rekushaya vana mukoti vakakwana uye nezvekushandisa.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tasvika pandau yakafanana nechibhedhlera tinokwanisa kutarisa zvipambureki kuti zvitikombidze kuti tiri kuenda kudivi ripi ratinenge teida kuno.

Zvibhedhlera zvedu zvowanikwa zviri zvishomani muntharaunda mwedu nokudaro vanthu vari kuvaka zvibhedhlera zvidoko munharaunda mwavo kuti vaone kudetsereka pasinde.

Tinazvo zvibhedhlera zvidodori zvimweni zvacho zvinovakwa kunga vantu vasingadi kuzopindamwo zvinenge zviri zvidodori tinokurudzirwa kudetsera hurumende kuvaka zvibhedhlera munharaunda mwedu.

Tinokurudzirawo vanaMutape vedu nevantu vemuntaraunda kuti tivake zvibhedhleya zvedu zvidoko kuti zvitidetseredze apo tinenge tine zviyayiyo.

Tinobonga madzisabhuku edu arikutungamirira zvirongwa zvehutano vanokurudzirawo veutano kuuya kundaraunda dzavo dzinenge dzisini zvibhedhlera zvidoko veyivapira pekushandira.

Tinoona zvibhedhlezera zvedu zvidodori zveitama zvekushandisa ngekuti zvibhedera zvinowanikwa mundaraunda inogara ruzhinji ,vantu ngavadetserwe nemukuwo kana vaguma pazvibhedhlera zvidodori.

Tinokurudzirwa kuti tidetsere hurumende pane zvehutano teikwanisawo kuaka zvibhedhlera zvedu kuti tiwanikwewo mundaraunda mwedu teidetsereka pazvitenda zveshe zvatinazvo.

Vezveutano vanoramba vakakurudzirawo, kuti vana vadzidziswe fundo dzinoita kuti vazovawo madhogodheya nanamukoti pavanozoenda kuzvidzidzo zvepadera-dera.

Tinokurudzirwa kuti tendese vana vedu kuzvikora zveutano kuti vakwanise kufundira kuita madhokodheya kana kuita ana mukoti kuti zvibhedhlera zvedu zvidetsereke

Zveutano ndizvo zvakakosha mukati mendaramo yevantu tinokurudzirwawo kuva neruziviso uye nedzidzo inoenderana nezveutano hwedu nemuviri wedu .

Zviripo zvinoitwa nehurumende, zvekudetseredza kuti vanthu vave ne ruzivo pamusoro pezveutano uye nezvitenda zvinenge zviri munyika, vanounganidza vanthu veichaya bembera.

Tinaro bandiko rinoita nezveutano rinokurudzirawo vanoita nezvemitombo yechianhu kuti vakwanise kuunza zviro zvavo kunaana mazvikokota.

Tinobonga masangano akadziemera ega ari kupindira munyaya yekudzidzisa mwanasikana kana nezvedzidzo yekuenda kunguva kwake uye kuti ungashandisei paanenge ari ikoko.

Tinokurudzirwa kuendawo kumisangano inenge yeitwawo ngedzimwe nyika nyika yedu inokurudzirwawo kuti inge iripo ichizopuhwa mazwano iyo yeipawo zvichemo zvayo

Zvirìyo zvinoitwa nezveutano kudetseredza kuti vantu vave vanodzibata uye vave nekudzivirira pavanenge vachiita zvepabonde.

Kuriko kudzidziswa kwekuziviswa kuti vantu vaziye chitenda chinenge cheiwanikwa. Kune zvitenda zvakafanana neechayivhi kana shuramatongo zvinoziyiswa muntu weshe kuti ave neruzivo.

Tine vanoita zveutano avo vanomboita mihlongano dzavo, veidetserana nekuudzana mazano nechenjedzo maererano nezve danho ravanenge veida kutora kuti vapedze zviyaiyo.

Tinotenda hurumende inoisa zvizato zvayo mukati mwenyika yedu. Zvekuti muntu weshe ave anekodzero yekuva anorapwa muzvibhendlera zvehurumende pachena.

Zvibhedhlera zvidoko zvinokurudzirwa kuti zvive zvakachengetedzeka uye zvine utsanana kuitira kuti vantu vononodetserwapo vabvepo vasina kubata zvimweni zvitenda .

Tinova nezvibhehlera zvedu zvovandudzwawo nehurumende. Pane zvibhhehlera zvehurumende nezvibhehlera zvakazviemera dzega, ukapinda unotoona musiyano nepekuwata panenge pakasiyana.

Veshe vanoenda kuzvibhehlera vanosisa kuenda vanechidusa chavo ngekuti zvibhehlera zvizhinji zvimkbhadharisa mare ukaenda usina mare vanokwanisa kuti petuka kanyi.

Utano chintu chakakoshera muntu weshe panyika pano ngekudaro hurumende inovandudza nekuvaka zvibhedhlera pese pese kuti vantu veshe vakwanise kuzvihanira vasingahambi mumango mikuru.

Tinazvo zvibhehlera zvedu zvikuru nezvidoko, zvinosiso kuvakwa munzira yekuti muntu anenge apindemwo haavi anokaruka kana kutya kushandirwemwo.

Tinokurudzirwawo kuenda kuzvibhehlera zvedu zviri pasinde kana tine zviyayiyo zvedu uye tikwanise kuendawo tine mare ngekuti zvibhehlera zvizhinji zvinoda muduso.

Tinoona zvibhedhlera zvedu zvine zvihlayo zvokuti vantu vagare asi dzimweni dzomukuwo zvibhedhleya izvi zvinotodzara vamweni vanenge vakayema ngendaa yokuti madhokotera naana mukoti vashoma ende vanenge veitoshanda veyinozera.

Ikodzero yemuntu veshe kuti achinge ane chiyaiyo kunyazi haana mari. Anoenda kuzvibhedhlera zvehurumende nokuti kune bazi rinodetsera vaya vanenge veishaya vasina chokubata.

Zvibhedhleya zvedu zvinowanikwawo zvine madhokodheya akafundire basa rawo anokwanisa kuhloya mundu unenge auya akazvitakura veyito kwanisa kumubaira nekumudzivirira kubva kuzvitenda.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwavo zvichitidetsera apo patinenga tauya nemutenda anenge asingahambi. Hatichawanikwi teimuteka teka kumushana , zvaako zvingoro zvekumugadzika tomusunda.

Zvibhedhleya zvedu zvovandudzwa ngehurumende riri biningidzo rekude kuti zvibhedhleya zvinge zveidetsera vantu nemukuwo wakanaka uye vanenge vane zviyaiyo vahloyiwe.

Kune zvibhedhlera zvidoko nezvikuru. Kuzvibhedhlera zvidoko ndokunotangira muntu kana ane chitenda chake, wozonzi apfuurire aende kuzvibhedhlera zvikuru kana vachinge vachiko.

Tinokuridzirwq kuenda kuzvibhehlera kana tasvika muzvibhehlera pane ndau yekuemerere kutanga taendesa mapepa edu teibhadhara takaemera kuzoona dhokotera. Ndau iyi inosisa kuva ineutsanana

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanodokwaira kuita zvakanaka, vanotengesa mitombo muzvibhedhlera kana muzvitoro zvemutombo, ngavatengesere vantu zvakanaka.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu. Zvinopa pekuwata kuti muntu awane kuhloika, uye kana achinge asungirwa madhumbu anenge ane mitombo, ange akagawata zvakanaka, zvisinangawedzeryi marwadzo munyama dzake.

Karetu zvibhedhlera kana zvibhedhlera zvidoko zvaiwanikwa mumataundi chete. Mazuvano hurumende yakazvivandudza ikati nyangwe kumabuya ngakuvhurwe zvibhedhlera zvidoko.

Tinokurudzirwa nehurumende kuti tiende kuzvibhehlera kwedu ,madhokodheya ariko anoshanda zvinomwisa mvura uye kana weishandira muntu vanopfeka zvipfeko nokuti zviriyo zvekudzivirira zvavanopuwa nehurumende.

Tinoona muzvibhedhlera medu muntu achihloiwa ngazi yake nemichina dzinenge dziriyo kuti aonekwe kuti ngazi yake aina utachiwana here.

Vatana vedu vanobatwa nezvitenda zvakasiyana siyana ngekudaro hurumende yakapa mukana wekuti vane zvitenda vari vatana vahloyiwe pasina muduso.

Kune zvitenda zvinowanikwa zvemadziso. Zvine madhokotera azvo akazviemerera ega. Muntu akaona ane chitenda chedziso, ngaaende kuchibhedhlera unonodetserwa.

Zvirimwo zvibhehlera zvine michina yechizvinozvino mukati menyika yedu tinokumbira hurumende itenge michina idzi ise muzvibhelhera mwayo kuti vantu veshe vahanire nekuti muduso unorema kubvisa kuzvibhehlera zvakazviemerera zvega.

Varimo vantu vane zvitenda zve mukati me muviri zvino vatambudza zvinenge zveitoda kuramba weimwa mitombo mazuva eshe.

Kune mitezo dzinoonekwa ngemichina. Mai vachinge vakazvitakura vanokwanisa kuhloyiwa votoonekwa zviri mundani mwavo kuti vana vakamira sei.

Variko vana mazvikokota muzvibhedhlera zvedu vanoshandisa muchina yechizvinozvino kuhloya zvemukati mumuviri memuntu, muntu unokwanisa kuhloiwa moyo wake kutinuneburi here kana akazvimba.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge takuwara kana kuva nezvitenda zviri mwukati mwemoyo mwedu kana mukati mwenyama dzedu tiyende kunohloyiwa chiri pori potyo.

Tinokurudzirwa kuramba teienda kunohloyiwa nemadhokodheya kana tine chitenda chatinofungidzira kuti tinacho madhokodheya anazvo zvekuhloyesa muntu une chitenda.

Madzimai akazvitakura anokurudzirwa kuramba eyi enda kuzvibhedhlera kunohloyiwa namadhokodheya naana mukoti kuti arambe eiziikanwa kuti mwana uchiri kufema here ari mundani.

Zviriyo zvibhedhlera zvedu zvine muono wakasiyana siyana uye zvinodetsera mazera akasiyana siyana nemichina yadzinenge dzinazvo.

Tinoona vanthu veiite zvirwere zvemabhonzo zvirwere izvi zvinoda kutohloyiwa nemichina muzvibhedhlera nadhokodheya kana namukoti akadzidzira nezvechitenda ichocho.

Tine zvitenda zvakawanda asi zvimwe zvitenda zvakona zvinoda kugara zveihloiwa ngazi yako. Kuti uone kuti haisati chapinda ere chitachivana.

Tinokurudzirwa kudawo vantu vanenge vane zvitenda zvemwoyo teirangarirawo zuwa ravanenge veirangarirwa ngekuti zvitenda izvi zvinonesa kurapa.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tahwa zvinotinetsa vantu vakura vatana vedu vanosisa kuramba veiendeswa kuzvibhehlera kuno hloiwa.

Vezveutano vanorambana veiita muhlangano dzavo. Veipangana veipanana mazano nekuudzana zvinetso zvavari kusangana nazvo mumaererano nezvitenda zvinoita mukati memuviri.

Variyo vantu vanorarama nezvitenda zvisingachakwanisi kurapika asi zvinokwanisa kuti munhu ararame eimwa mitombo yechiyungu sekutaurirwa kwaanenge akaitwa nadhokodheya.

Tinokurudzirwawo kuti kana tichinge tatorwa mapikicha anoonesa mitezo yedu tipetuke nawo kunemadhokodheya andohloya eiwona kuti zvichakanaka ere.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune michina inohloya chese chese chinenge cheida kuhloyiwa. Vantu vanotodetsereka ndizvo veipona.

Tinaro bandiko rinoita nezvekuhloya ngazi garahwa kana muthkamu wemuntu mubandiko umu munoda kupinda muntu akazvidzivirira.

Muzvi bhehlera medu munowanikwawo mune zveku shandisa uko vanenge veida kuku hloya vanoshandisa naiti ino kwanisa kukweva ngazi kuti izo iswa muchi tumbure.

Mhatso dzinohloyiwa zvinobva mukati mwemuiri yedu zvinosanganisira ngazi, gararwa kana muxamo. Zvinokurudzirwa kuti munhu apinde akapfeka ngubo dzekuzvidzivirira.

Vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya zvikuru-kuru, nokuti ndiko kune michina inohloya zvakasiyana-siyana. Ukaenda kuzvibhedhlera zvidodori unenge veizotora mukuvo vakamirira zvinenge zvahloiwa nekuti zvinenge zvakaendeswa kuretu.

Mubandiko rinoita nezvekuhloya vantu kuti vaonekwe zvitenda zvavo vanowanikwa vanezvikumbure zvavanoshandisa zvinozoiswa kana wazi tinoda ngazi yako ndimo mainoiswa.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu izvo zvinosanganisirawo bandiko rezvekuhloya vantu zvinobva mukati mavo zvakafanana ngengazi kana garahwa , vantu vanobetserewa nadzo mishina dzavanoshandisa.

Tinazvo zvimichina zvinoona zvemukati memuviri wemuntu. Muntu unotokwanisa kuhloyewa mbabvu dzake kana mapapu ake eitoningirwa kuti zvichakaema zvakanaka ere.

Vantu vanenge vane zvitenda vaenda kuzvibhedhleya vanisvikonzi vanokwanisa kutorwe ngazi yavo kuti ikwanise kunohloyiwa kuti chitenda chioneke kuti ngechiri.

Muzvibhedhlera mava kuwanikwa michina yechizvino zvino ichienderana ngenguwa tiri kuwebiuye inoenderana nepashi reshe tenderere.

Tirimuzvibhedhlera zvedu, bandiko rinohloya zvemukati momuviri me munhu, zvimweni zvacho zvinofanirwa kutotanga wahlowiwa ngazi yako, kuti chitenda ichocho chiwanikwe kuzikanwa.

Vanamai vakazitakura nevanenge vachangobva mukubara vana nevana vakona. Hurumende inovakoshesa hutano hwavo inovati zveshe zvinoda kuitwa pavari zvine maringe ngezveutano zvinoitwa pachena.

Vanamzvikokota vanowona nezvevana vanokurudzira vantu vanenge vakatonha mimba dzavo, kuti vauye kuzvibhedhlera kusvika vabatsirwa. Zvinokurudzirwa kuti vantu ngavasabatsirwa mudzimba.

Zvinodakadza kana muntu ane mwana wake ane utano. Kunyangwe ukaenda naye kuzvibhedhlera vana mukoti namadhokodheya vanomudakarira ngekuti unenge einingirika. Ngatipei vana vedu zvinovaka muviri.

Kuhloyiwa kuzvibhedhlera kuti vakwanise kuwonekwa kuti variku yita zvakanaka here newutano wawo.

Tinoona madzimai akadzitakura nevana vavo vanenge vabarwa veidzivirirwa pachena nekuti hurumende inovakoshesa hutano hwavo.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa zviina aamukoti vanenge vakamirira ana maiyi vano yamwisa ivo vana mai vanoyamwisa ngavaende kuzvibhehlera mukuwo nemukuwo.

Tinavo vana vanenge vachangobva mukubarwa vanenge vachicherechedzwa vana mai vavo vanotogara veiitiswe muhlangano. Vamweni vanotopuva mare vamweni veipive zvikafu.

Vanamai vakazvitakura nevanenge vachangobva mukubara vanoyambirwa kuti utano wavo unenge uri panjodzi vanonzi ngavarambe veienda kundohloiwa.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune muchinia yechizvino-zvino inokwanisa kuhloya muntu, dhokodheya eitoona zviri mukati memuviri memuntu newewo une chitenda uchitodzionera.

Muzvibhedhlera mwedu mune hu gwanda ngwanda hwesimbi dzakasiyana siyana. Munewo michina yakanasirirwe kusuke simbi idzi kuti dzichene dzigowana kushandiswazve.

Tine zvatinoshandisawo muzvibhehlera kuti zvive zvinobetseredza utano hwemuntu anenge auyako, isu madhokoteya nana mukoti tinozvidawo kuti zvive muzvibhehlera mwedu ,basa redu rireruke.

Zvirimwo zvaveyo mazuva ano zvinodetseredza basa remadhokodheya kuti ahloye zvakanaka urimo muchina unokwanisa kunhloya weitowonawo newe une chitenda kuti zviinyi zvirikuitika mukati mwemwiri mangu.

Tinoona zvibhedhlera zvedu zvichivandudzwa, hurumende yeiedza pose painokona ndipo kuti zvibhedhlera zvedu zvinge zvakasimukira pakuiswa kwemichina.

Zvibhedhlera zvedu zvakavandudzikawo zvirikusumikira nekuti zvakukwaniswa kuwanikirwa mitombo nezvekushandisa kuti dhokodheya awane kuhloya munhu .

Tinazvo zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvine chekuita neana adoodori. Muntu unosisirwe kuenda kuzvibhedhlera zvine zvikwanisiro kuti asapedze mukuwo mwana asingarapiwi, chitenda cheikura.

Muzvibhedhleya medu munowanikwa mune zvekushandisa zvakasiyana-siyana. Izvo zvinoita kuti muntu arerukirwe kana echinge ane marwadzo anonga anawo.

Tinazvo zvekushandisa muzvibhedhlera medu. Munowanikwa zvirimwo zviro zvinotidetseredza patinenge taenda kundohloiwa ngemadhokodheya. Vanohloya basa ravo nemazvo kana zviripo.

Muzvi bhedhlera muno kurudzirwa kuti muntu uno sise kuzvi onera ega kuti zviro zvandiri kushandisirwa izvi zvaka chena ere ngokuti zvinongo shandisirwa muntu umwe zvono sukwa.

Vanoita nezveutano, vane zviro zvavanodawo muzvibhedhlera, zvinovadetsera kuti vakwanise kuhloya muntu eikwanisa kutopona pachine nguva.

Tinona muzvibhedhlera medu muchinge mune zvekushandisa havangoshandi nemajekiseni nemitombo chete. Vane zvinyorwavo zvavanenge veida kuzochengetedza saka vanazvo zvokuisira zvinhu zvavo.

Vezveutano vanoramba veida kudetsera vantu ngezvizingwana zvizingwana zvavanoshandisa pavanodetsera vantu zvinosise kusukwa zvichinge zvapedza kushandisa pamuntu umwe ngaumwe.

Tinazvo zvipanera zvinoshandiswa pakunasurudza zvimichina inoshandiswa muzvibhedhlera. Zvipanera izvi nezvekusungisa zvinosiso kugara zvakaningirwa kuti zvichakabata ere.

Ndakaguma kuchibhedhlera chimweni ndeida kuhloiwa kuti mbabvu yangu haizi uguka ere pandakanga ndarohwa. Ndakaguma pachibhedhlera ipapo ndakagara nguva yakareba ndochozobhuirwe kuti muchina vakafa.

Tine zvinoshandiswa na dhokodheya mukati mezvibhedhera mwake. Anenge achishandisa zvakasiyana siyana zvichienderera nechitenda chinenge chine muntu.

Zviriyo muzvibhedhlera zvinodetseredza mushando yemuchibhedhlera , vana dhokodheya nana mukoti vanozvishandisa pakuhloya muntu unenge auya nechitenda chake muchibhebhedhleramo basa ravo roendeka nyore.

Zviriyo hungwanda ngwanda, huno shandiswa nema dhokodheya. Uhu hungwanda ngwanda hune pahunono sukwa, hweibviswa hutachiwana kuti huwane kushanda pane umweni muntu. Azvi bvumirwi kushandisa zvisati zvasukwa.

Zvavayowo muzvibhedhlera zvidoodori zvekushandisa, michina yechizvino-zvino veihloya muntu unenge auya nechitenda chake kuti asakitoka kumba asina kudetserwa zvakakwana.

Mitombo yedu yechiyungu nezvinoshandiswa muchibhedhlera. Ndizvo zvinoita kudzoreredza upenyu pandau hwemunhu anenge asingachazwi zvakanaka. Vantu ngavafarire kuenda kuzvibhehlera kunohloyiwa.

Zvirimwo muzvibhedhlera zvino shandiswa kuti muntu anenge asinga chakwanisi kufema unova anodetseredzwa nezvinenge zveiwanikwa muzvibhedhlera kuti awane kudzo keredzeka pandau.

Tinokurudzirwa kuti tiende kuzvibhedhlera tinohloyiwa nzeye dzedu kana dzichinge dzarwadza nekuti dziriyo michina yaakuona mukati menzeye.

Muzvibhehlera mwedu munoningirika kana mune zvekuhloyisa nazvo azvidakadzi kuti munoenda nemutenda wenyu mosvika mogara mobhadhara dhokodheya ozokuudzayi kuti chitenda chenyu chinode kuzvibhehlera zvikuru.

Michina ino shandiswa paku hloya muntu unenge auya ne chiyayiyo chake mu zvibhedhlera dzovanda dzimweni dzacho dzaku wandudzwa kuti dzi fambirirane ne mukuwo watinawo.

Hurumende inogara yeivandudza zvibhedhlera zvedu. Vantu wakawanda vanopinda mujodzi dzemotikari vobva varasikirwa neropa rakawanda. Vantu vanokurudzirwa kupa ngazi dzavo kuzvibhedhlera kuti dzigobetsera vanenge vane ngazi shoma kana varasikirwa nengazi munjodzi dzemotokari.

Tine vanoita zvemitombo dzechiyungu pane padzinenge dzapera kushanda zvigaba zvakhona kana zvavanoshandisa pamutenda zvinofanirwa kurashwa mundau dzakachengetedzeka kuti dzigonopishwa.

Sangano akazvimirira ega anokwanisa kupa zvibhedhleya zvekushandisa kuitira kuvandudza nekudetseredza upenyu hwevantu vanenge vari muntaraunda iyoyo.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanobetseredzawo bandiko rezveutano nekuvabetserawo kanatinezvi kwanisiro zvekushandisa muzvibhedhlera tovabetsera ndizvo.

Tinazvo zvinoshandiswa muzvibhendleya zvinodiwa ngemadhokodheya nanamukoti. Zvirozvo ngazvizvive zvinowanikwa kuti kuhloyeka kwemuntu unenge ane chitenda kukwanisike nemukuwo.

Kuzvibhedhlera kune zviro zvekushandisa zvakasiyana siyana mazuwa anaya tinofanirwa kutogara tine mare ngekuti dzimweni dzemukuwo anosvika voti apana chekushandisa endai motenga.

Muzvibhedhlera medu mavawo nemichona yechizvinozvino iyo inoramba yeiiswa nehurumende chiri chidanho chekubetseredza kuti basa Rana dhokodheya nana mukoti riitwe nemazvo.

Dziriko michina inokwanisa kuwanikwa Muzvibhedhlera Zvingava zvibhedhlera zvehurumende kana zvibhedhlera zvekumurira zvega kudetsera kuhloya zvitenda.

Tinokurudzirwa nehurumende yedu kuti tingewo teidetsera zvibhedhlera nezviro zvidoko -doko zvimweni zvinokwanisa kuunganidzwa nentaraunda kuti chibhehlera chedu chingezi chine zvikwanisiro.

Tino kurudzirwa kuva vantu vakangwaira pavanoenda muzvibhehlera. Tisa shandisirwa midziyo yakafanana nezvigero kana zvimweni zvisimbi zvisati zvasukwa.

Zvirimo muzvibhedhleya zvinoshandiswa nemadhokoteya pamushando dzavo mishando wokuti inowanikwe ichiitwa nemazvo vanosise kunge pane zvekushandisa zvakakwana.

Tinayo mitombo yechirungu inouya iri mumapirizi ane ruvara rwakasiyana-siyana unyazi dzimweni dzinenge dzeirapa chitenda chimwe muntu ngahloiwe asati atora mitombo.

Tinayo mitombo yechiyungu. Mitombo iyi inosiso kugara zvichienderana nekuti mutombo wacho unoda panondonhorera here kana kuti unongoda kungotsvetwawo pabanze pamasherefu.

Tinodetseredzawo mitombo dzeedu dzechiantu dzatinenge teimwa tirikanyi teimwawo mitombo yechiyungu dzatinenge tazopiwa nemadhokodheya mushure mekunge vatihloya

Iriyo mitombo dzechiyungu, dzakanasirwa kuti dzikwanise kupedza dzihwa kana chikosoro. Muntu unotora achishandisa chipimo chinoenda nezera rake.

Tinayo mitombo yechiyungu mazuva ano inotidetsera kana tine marwadzo kana zvitenda zvatinazvo zvinonyaradzwaa nayo mitombo yedu iyi yechiyungu iyo yakauya nana mazvikokota.

Tinoona mitombo yedu imweni iri muma phirizi tinobetserwa ndivo patinenge tine marwadzo. Vantu vanokwanisa kutozvitorera mitombo iyo vodya, kunwa votopona.

Tinokurudzirea kutenga mitombo dzedu kuzvitoro zvinotengesa mitombo ndokunge tanyorerwa tsamba inobva kwadhogodheya kana mutombo uyoyo uchida munhu unetsamba.

Zvinodakadza kuti mazuvano muntu aachafi ngekurwadziwa kana achinge ane chirongorira unokwanisa kutomwa mutombo unochipedza otogara zvakanaka.

Mitombo yechiyungu iriyo inonasirwa kuti muntu anenge ane chiyayiyo chinomunesa mukati memuviri make akwanise kudetserwa, dzimweni mitombo dzinopedza chitenda, dzimweni dzinoyita kuti anyarare marwadzo.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhehleya kunaana mukoti. Madhokodheya kuti ati hloye tiwane kuzomwa mitombo yavanenge vatipa uye teiteedzera teimwa ngenguwa kwayo

Mitombo yedu yechiyungu imwe ndeye maphirisi vamweni vanozi vamwe mairi-mairi. Vamweni vanomwa rimwe-rimwe saka muntu ngaende anohloiwa asangotoravo maphirisi nekuti vakamaona ngana eimwa.

Mitombo yakasiyana siyana kune mitombo yekuisa mujekiseni kuti muntu akwanise kubatirwa awane kupona kubva muutenda waanenge anawo.

Iriyo mitombo yechiyungu yakanasirirwawo zvichienderana nekuti muntu wakaema sei. Kune mitombo yevana kozouya mitombo inoshandiswa ngemadzimai. Imweni inoshandiswa ngevarume chete.

Tine mitombo yakanasirirwa kuti inomwiwa nevana vadoodori. Tatama mitombo iyiyi teida kupa vana, ngatisatora mitombo iyi yevakuru teipa vana.

Mitombo yedu yechiyungu inokwanisa kuti muntu anenge ava nechiyaiyo chake adzokereke pandau mushure mekuitora nomazvo uye nekuitedzera zvainoda

Zvinodakadza yambo, kuti muntu uchinge watsva ganda rako rikasaningirika zvakanaka. Kwava nemitombo yechiyungu yekuti unodzorera pawakatsva papo, ganda rekudzokera pandau.

Mitombo yechiyungu inodetsera vantu vanenge vane zvitenda zvawo vanoenda kuzvibhehlera vondohloiwa nemadhokodheya vonyorerwe mitombo dzawo dzinovadetsera imweni yakona inodeedzerwa mumadziso kana munzee.

Tinoona mitombo dzechiantu dziriyowo asi zvitenda zvichinge zvakhomba muntu ngaayende anohloyiwa apuwewo mutombo dzechiyungu nokuti dzinonyatso kudetsera maningi.

Tinayo mitombo yechiyungu inouya iri mumbando dzakasiyana siyana asi chakakosha ndechekuziya mutombo wauri kumwa uye kuti unomumwa nguwai.

Tinayo mitombo yechirungu mitombo iyi yakanakira kuti inonyorwa zveshe pamusano pezvayo kuti yakagadzirwa nei yakagadzirwa sei uye yakagadzirwa kunyika iri.

Tinokurudzirwa kuziya mitombo dzatinenge teida kutora kuti zvinyorwa zviripo zvinenge zveireketa kuti kudini, kune dzimwe mitombo dzinenge dzeireketa zuva radzakagadzirwa nezuva radzinopera simba.

Dziriko mitombo dzakasiyana siyana dzinogadzirirwa muntu kuti akwanise kushandisa dzimweni dzingava dzinorapa ganda dzimweni dzinodzorerwa pachironda chakona dzimweni dzinodzorerwa pane mapundu.

Kume mitombo yakasiyana siyana imweni mitombo inoita kuvandudza ganda remunthu rinenge rashatiswa ngemunyawiri rinobva radzokera rinoita serisina kumboita zvimapundu.

Tinayo mitombo yechiyungu yakanasirwa nanamazvikokota . Asi imwe yacho mazuvaano madhokodheya anototaura kuti ukaramba weimwa mitombo idzi unozonyuka chimweni chirwere chinozoda umweni mutombo saka ngatirye ngeungwaru.

Mitombo yechiantu inokwanisawo kutowanikwa yambo muzvitoro sezvinoita mitombo yechirungu Muntu wechirungu unopuwa muntu achinge ahloiwa nadhokodheya.

Tine mitombo yechirungu inobetsera kunasurudza madziso anenge achichururuka mvura kana kuti eita mabori muntu anodonhedzera sezvaanenge ataurirwa nadhokodheya.

Nekuda kwekuti hurumende ine chido nevanhu vayo irikukwanisa kuti zvibhedhlera zvese zvikwanise kuwana mitombo inorapa zvitenda zvakasiyana siyana.

Mitombo yedu yechiyungu iryo inotidetsera isu nekuti kana taita zviyayiyo inonyaradza zviyayiyo imweni inoita kuti titorarama hupenyu teyimwa.

Mitombo yedu inouya kubvakumzvimbo dzekubanze dzakasiyana siyana inouya yakaiswa mumabhokisi makuru vanthu ndivo vanozovhura nekuhloya kuti yakanaka ere vatoripo vanoite basa iroro muchibhedhlera.

Tinokurudzirwa kuva vantu vanoda zvakanyanya kuenda kuzvibhehleya kana tichinge tine zvitenda zvatinazvo ngatikwanise kuhloiwa nemadhokodheya tipuwe mutombo unokodzerana nechitenda chedu.

Maphirizi ari mumhando dzakasiyana siyana pane maphirizi anopuhwa muntu kuti anyaradze marwadzo ake emusoro amweni anokwanisa kunyaradza marwadzo emundani.

Tinayo mitombo yedu iri kunasirwa ichibva mumashakani yotoiswa muzvigumbire yotova inomwika. Imweni inonasirwa ichibva mumaruwa yotosvinwa yotoitawo mitombo yekumwa.

Iriko mitombo yechiyungu muntu unoenda kuzvibhedhlera ohloiwa nadhogodleya, onyorerwa mutombo unoenderana nechitenda chake. Unosiso kunomwa zviibetserana nezvaanenge ambuirwa kuti azoita.

Tinokurudzirwa kumwa mutombo dzatinoziya nemazina adzo uye mitombo idzi tinenga takambodzipuwa nadhogodheya wedu patinenge tainda kunohloiwa chitenda chedu.

Mitomho yedu yechiyungu inouya iri pamhando dzakasiyana siyana. Kudhayako muntu waiti akapindwa nechiro mumhino vamweni vaithokodora ngezviwaya ngezvitanda mazuwa ano kunoshandiswa mutombo wekufafaidza chiro chotobuda.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanika zvine zvakazara nevantu vanorwara masoro. Vantu vakuzvirekerera vachimwa zvinodhaka vopedzisira vasingachazwi zvakanaka.

Zviriko zvibhedhlera zvinokwanisa kuendawo nevanhu vanenge vanepfungwa dzisina kugadzikana, vanogona kunotaurwa navo kana kupuwa mapilisi kana kutobairirwa riri jekiseni votorarama upenyu wakafanana nevamweni.

Kune mbatso dziri kuvakwa zviri zvibhedhlera zvinoda ku detseredza vaya vanenge vane ndxondo dzati sarirei kuti vakwanise kugara pavo vega vei hloyiwa anenge ayita zvakanaka uno dzoserwe kanyi.

Tinokuudzirwavo kuti tive tinoendesa vana vedu kwavanombono fara nevamwe vachikwira nekudzaka. Izvi zvinovapa kuti vave nemabhonzo nemishina yakanaka yakagwinya.

Vana vadoodori, vamweni vanobarwa vane urema. Umweni urema wacho unozokwanisa kunatsurudzwa naana mazvikokota vanenge vakafundira basa ravo, varimwo muzvibhedhlera mwo.

Tinavo vana vanokurudzirwa kuti vakwanise kusimbisa mabhonzo avo veitamba mitambo yakasiyana siyana iyo inenge yagadzirwa muntaraunda vane nzvimbo yekuti vanotambira.

Anamai vanoramba vakafundiswa nezvenguva yavo, kuti vave vanhu vanenge vane utsanana pakushandisa zviro zvavo zvavanoshandisa uye pakuzvirasha.

Tine zvirwere zvinowanikwa nekutambira mumvura yakaipa. Vana vanokurudzirwa kuudzwa kunzwi mvura yakasvipa yakasvipa inokonzeresa zvirwere mukati memuviri mavo.

Zviriyo zvitenda zvinobata vana adodori zvinoda kudziirirwa mwana achangobva mukubarwa asi kana akazobatawo chitenda akura ngaamhanyiswe anohloiwa .

Vana vadodori vari pa njodzi dzekubatwa ne zvitenda zvaka siyana siyana ngekudaro hurumende yakazvoona zvakasisira kuti vana ava vapuhwe mutombo yeku dzivirira.

Vana vefundo yepashi avasisi kungogara veifundira mukati mbepatso varipachikoro vanofusungirwa kumboendawo pabanze veichayiwa ngemututu varipo.

Tinokurudzirwa kuyayiya vandu vanenge veibhuya pamusoro pezvitenda zvakasiyana -siyana kuitira kuti tigarewo tineruzivo kunyazi hatina zvitenda zvakhona izvozvo.

Tine vana vanokwanisa kuita zvitenda zvemakumbo ngekudaro hurumende ino koshesa vana ava kuti kana vane zvitenda izvi ngavahloyiwe pachena.

Bandiko rezveutano rinotombogara pasirei hleya wo kuti zvitenda zvavako mazuva ano zvinoda kudzivirira kumwana ngezviri uye mitombo dzacho dzinowanikwa sei.

Tine zvakawanda wanda zvirwere zvinodzivirirwe mwana achinge abarwa vabereki vanokurudzirwa kuramba veiendesa mwana kundobairisa nekudzivirira zvitenda izvi.

Vana vadodori vanosiso kuyendeswa kuzvibhedhlera mukuwo nenguwo nekuti pane zvitenda zvinozikanwa zvakatarwa kuti vave vanodzivirira mazviri.

Tinokurudzirwa kuchengetedza dzidzo yedu nevana vedu pamwechete. Kuti vana vave vaka chengeteka vanofanirwa kunge vane hutano hwaka hlamburuka.

Variko vashandi vemuchibhedhlera ayo vanoshanda veikwanisa kuhloya vantu, veishandisa mishina vamwe vanoshanda veihloya ngazi veishandisavo michina.

Variyo vanoshanda mubazi rezveutano vanenge vakasiyana siyana vanotangira kune vantu vanochenese ndau kusvikira kune vantu vanohloya vanenge vauya nezvitenda

Tinavo vanoshanda muzvibhedhlera vari madhokodheya asi vane mabasa akasiyana siyana avanohloya vamweni vanohloya nzeve, vamweni madziso, vamweni mazino.

Tinavo vanoshanda muzvibhedhlera vanoita mishando yakasiyana-siyana vamweni vanenge vakafundira kutarisa dziso remuntu nekutorihloya kuti rinoda kudetserwa ngei.

Muzvibhedhlera mwedu mune vashandi vane mishando dzakasiyana-siyana, zveienderana nekuti muntu wakandofundei kuzvikora zvepadera-dera. Asi vese vanedonzvo rekubetsera vantu vane zviyaiyo.

Tine vanoshanda muzvibhedhlera vamweni vakanyanya kukoshesa maningi pachibhedhleya ndevaya vanopfeka mudhlubo dzekuzvichengetedza. Veishanda munohloiwa zviro zvinobva mukati mwemuviri mwemuntu.

Tinokurudzirwa kuti tizive chintu chinenge cheitirwadza kuchiziva chitenda ndokunge taenda kunohloyiwa ariyo madhokodheya akadzidzira zviri kuenderana nemitezo imwe naimwe kuti vakwanise kuhloya vantu vane zvitenda.

Variko vashandi muzvibhedhlera medu, vanoita mishando yakasiyana-siyana, veishandisa mishando mishina dzakasiyana-siyanawo. Vana chiremba vanenge vakanodzidzira mabasa avo, kuzvidzidzo zvepadera-dera.

Takamboguma pane chimwe chibhedhlera, ndichangotanga kuita pamuviri pangu. Ndakatya kuhloyiwa nachiremba wechirume. Izvoni kune varumewo vanotoita madhogodheya kana vanamukoti.

Hutano chinhu chakakosha maningi, muzvibhedhlera munovanikwa mune vantu vakawanda vanofundisa nezveutano. Vamweni vanondogarira kupa vantu ruzivo runoenderana nezvitenda zvavo.

Muzvibhedhlera medu kune madhokoteya akafundira basa eekuhloya madziso . Vantu avavo vanoemera kungoona vatenda vanenge vane zviyaiyo zvemadziso .

Nekuti zvibhedhlera zvinoendwa nevanhu vane zvitenda zvakasiyana siyana muzvibhedhlerawo munowanikwawo vantu vane mishando yakasiyana siyana.

Tinana mazvikokota anoshanda muzvibhehleya vaishanda mabasa akasiyana siyana pane vamweni vanoshanda kuchingura vantu veiva nyorera kuti vanoda kudusa muduso wemarei.

Tinokurudzirwawo sevanthu vanenge vaenda kunotenga mitombo, tinase kuzwisisawo nezvemitombo dzatinenge tapuwa nekuti muzvibhedhleramo mune vanenge vakatofundira zvemutombo.

Muzvibhedhlera medu avemo madhogodheya akafundira kuhloya ngazi dzevantu kuti dzine utachiwana here. Izvo zvinokombidza kuti mabasa akasiyana siyana muzvibhedhlera umu.

Ariyo mabasa akawanda anowanikwa ane vashandi vanoshanda munezveutano. Vamweni vanongoita basa rekuhloya utachiwana hunopa mukondombera chete.

Vanoshanda muzvibhedhlera vanokwanisawo kuvhura zvitoro zvemutombo kuitira kuti vadetseredze zvibhedhlera zvinenge zvisina mitombo.

Tinawo vakadzidzirawo kuita nezvemitombo vakapuwa mvumo nehurumende kuvhurawo zvitoro zvinotengese mitombo asi vanosisira kutevedzera mitemo inodiwa.

Zviriko zvitoro zvinotengese mitombo, zvinotengeswa nevanthu vanenge vari nharadada vasina mapepa uye vasingazi kubvimirwa ngehurumende kutengesera vanthu. Vanthu ava unowana vachitengesa mitombo dzisi ngabvumirwe.

Tinokurudzirwa kuti tiende kunotenga mitombo dzedu takangwarira teiona kuti chitoro ichi chine muntu unoziya here, akafunda ere. Kazhinji hurumende inoti mapepa efundo ngaange ari pamadziro.

Vano tengese mitombo vano fanirwa kunge vari vanhu vaka fundira basa ravo uye vari vanhu vanoziva kutaurirana nevanenge vane zvitenda vasinga vaiitiri hasha.

Zvitoro zvedu zvemitombo zviri kukurudzirwa kuti zvibeure nguwa yeshe zvisambovhara kuitira kuti vantu vadetsereke apo pavanenge vava nezvitenda.

Vanotengese mitombo vanosisiro kuti apo pavanenge veyinotora mitombo dzavo kwavanodzitenga, vange vanemovha dzakadziviririka kubva kumvura kana bukuta nezuva.

Vanotengese mitombo muzvibhedhleya kana vane zvitoro zvemitombo vanokurudzirwawo kuva vantu vanenge veiziva zvimwe zvemichina zvinodetseredza pakuderedza marwadzo emuntu unenge anika makumbo.

Tine vanotengese mitombo dzavo muzvitoro. Asi kune vamwe vava nharadada vanotengese mitombo varimo mumavharanda ezvitoro.

Tinokurudzirwa kuti kana teida mitombo tiende kunodzitenga muzvitoro zvinotengesa mitombo zvisiri zvemukoto. Vantu vanozviparadza utano hwavo ngekutenga zvemukoto.

Vano tengesa mitombo vanosiso kuva vantu vanotya Mwari apo vanenge vei tengesera neku detsera vanenge vauya kuzo hloyiwa nekutenga mitombo kwavari vavape mutombo dze chokwadi.

Tinoramba tichichaya bembera kuti vanovaka zvitoro zvinotengese mitombo ngavasawanikwa mumadhorobha makuru chete ngavauyewo kuzvidhorobha zvidoko veito tandaukirawo veienda mumabuya.

Zviriko zvitoro zvinotengesa mitombo mundau yega yega akusisina ndau inowanikwa isina zvitoro zvinotengesa mitombo izvi zvakaita kuti muntu adetsereke panguwa dzanenge ame zviyaiyo.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo zvinosisawo kubeurwa mumabuya kuti vantu vasahambe mimango dzakakura kana kubhadhara mari yezvichovha kuende kotenge mitombo mudodori.

Tinazvo zvitoro zvinotengese mitombo zvitoro izvi zviri kudetsera kurapa maningi ngekuti zvimweni zvazvo zvinogara zvakavhurwa azvinei nezuva kana nenguwa kuti vanenge vatikabenzwa vakwanise kutenga nguwa nenguwa

Tinokurudzirwa kuti kana tafunga kubeura zvitoro zvinotengese mitombo titange tava nematsamba anotibvumidza uye tizive kokutenga mutombo nekuti kune mitombo dziri kunasirwa nedzimwe nyika dzisina kunaka.

Dziriko zvitoro zvinotengese mitombo. Zvinokurudzirwa kutengawo mutombo kunobvumirwa ngehurumende. Zvisauyisa mutombo nenzira dzisingadiwi nehurumende.

Vanotengesa mitombo muzvibhedhlera kana muzvitoro zvemutombo vanosise kuva vantu vane mwoyo murefu uye vakafundira basa ravo rekuti vakwanise kudetsera vane zvitenda.

Tinoona zvitioro zvinotengesa mitombo zvisi nganga mbotetengesi mitombo yega zvinokwanisa kutengesa zvipfekwa zvingapfekwa nemuntu anenge akuwara huro kana anenge akuvara musana wake.

Vanotengese mitombo vanosiso kuva vachiziva mitombo nekuti kune mitombo yakanasirirwa vana yonasiirwa vana mai vasingayamwisi imweni yonasirirwa vane mimba.

Tinokurudzirwawo sevantu ventaraunda kudetserana neavo vanenge vauya nemufungo wokuvaka zvitoro zvinotengese mitombo. Tisavarumbirira muntaraunda dzedu, kunyazi havagarimwo.

Tinazvo zvitoro zvinotengesa mitombo zvinokurudzirwawo kundovhurwa kumabuya kwedu iyo kuti vantu vakwanise kudetsereka pasinde vasingahambi mumango wakakura.

Tinokurudzirwa kuti panoyitwa mhemberero ,kana kuchinge kwadayidziwa muhlangano nezveutano, tiendewo tinoona zvinenge zvichiitwepo, kana pachihloyiwa vantu tohloyiwa.

Tinavo vezveutano vanombotopfekawo pahla dzakafanana dzeinyorwa zvakafanana dzishambadzira chitenda chinge chanesa uye kuti chingaparadzwa sei.

Tinobonga vanombobuda vezveutano, veienda kunoita mitambo, riri binginidzo ravo rekuti vantu vaungane, vazovabhuira nezvezvitanda kana nezveutano.

Vezvibhedhlera vanombotohamba mundaraunda dzinogara veruzhinji veifundisa nezveutano uye nekuhloya vanenge veida kudetserwa pachena pasina kubvisa mari.

Pane vanochaya bembera vakamirira zveutano. Vanokwanisa kupinda vantu muvantu veitaura dziri nyaya kana kutaura zvinosetsa. Asi biningidzo riri rekuzvivisa vantu nezvezvitenda.

Vezveutano vanomboitawo magungano awo anoona nezvinyorwa kuti vanenge veiita nezvei pagungano ravanenge vari vamweni vanotouya nemaginde mukundi ekuridzira vantu.

Tinokorudzirwawo kuemda kumihlangano uko kunge kuchutaurwa nezvehutano kana nezvitenda zvinenge zvasimuka mundaraunda medu kuti tiwewo vanhu vanogadzirira.

Tinavo vehutano vanombohambira mudzimba kana kuhambira kunogara veruzhinji veitaura veikurukura ngezveutenda kana ngezvekuti vantu vazvichengetedze pautano hwavo.

Tino kurudzirwa kuenda ku mishangano inoita nezve utano tei detseredzarana navo ku udzana zve utsanana kuti muntu akwanise kushambe nyara kana achinge abva ku chimbuzi kana ku kwadzisana na vamwe asati arya.

Kune vantu vaka zvipira ku detseredza hurumende yedu ne bazi rezve utano ku shambadza mashoko ano enderana ne zvitenda zvinenge zvanyuka mu ndaraunda.

Tinokurudzirwa kuti kana vezveutano vabuda veida kutaura ngechirwere cheutunga. Vantu vakwanise kuenda veindozwisisisa ngekuti chirwere ichocho chinopedza antu vakarivara.

Tine vanoite nezveutano vanombudawo veihloya vantu munharaunda dzavo. Vantu ngavakasire kuendawo veindohloyiwa pachena.

Tinokurudzirwa nevewutano Kuti dzimweni dzenguwa tive vantu vanodakara nguva dzese nekuzvisimbisa magoso nguva dzese kt miri dzedu dzirambe dzakagwinya.

Vantu vanokurudzirwa kuti vachinge vadanana vasati vapinda muwanano kana vasati vaita zvebonde ngavaende vandohloiwa vaonekwe kuti ngazi yavo haina utachiwana hwepabonde here.

Ndombi dzedu dzinoramba dzakakurudzirwa kunzi dziende kuzvibhedhlera kanadzatonda mimba dzinohloiwa nomukuvo. Kuitira kuti mwana ateverwe kuti kukura zvakanaka ere arimwo mundani.

Tinokurudzirwa kuti kana vana mai vachinge vakazvitakura vaende kuzvibhedhleya uko kwavanenge vachindopuwa fundiso inoenderana ngekuva nemimba uye ngekuva muntu anoita zvebonde.

Tinavo vehutano vanokurudzira vanamai pavanoenda kunguva dzawo. Kuti vave vanocherechedza kushandisa zviro zvisingazovakonzeresi kuti vave negomarara rechibereko.

Tinezvidzidzo zvinoinda zvichipuwa anamai vakazvitakura zvinosanganisisa kuhloyiwa kwemwana ari mundani nezvirwere zvepabonde.

Madzimai nanababa vanosisa kufundiswa ngezvekuronga mburi kuti vakwanose kubara vana vavanokona kuzoriritira kupfekedza kupa chikafu nekuendesa...

Vanthu vanokurudzirwa kuva vanoronga mhuri yavo zvichienderana nekuwana kwavo, munthu aakurudzirwi kuita rumura wakanya kana asina zvikwanisiro zvekuzopa vana ngekuti vana verumura wakanya vanoda chikafu chinowaka mwiri.

Tinadzo zvichechana zvedu zvinodawo ruzivo vantu vanogona kubara vana vakawanda vozotadza kuvariritira. Vantu ngavave neruzivo rwekuronga mhuri.

Ntombi dzedu varikumukuwo wavo vanofundiswawo kuti vazvigadzirire zvinhu zvavo zvekuzoshandisa zvinokwanisa kuramba zveishandiswa zve, asi zvinoda utsanana zvinoda kuwachwa ngekuchisa.

Ndombi dzedu dzinoremeredzwa yaamho, dzino puvano zuva rekupemberera kuva nenguva yavanoenda kunguva yavo, nekupuvavo zvekushandisa pachena.

Vanoita nezvemutambo vanokuridzirwa kuti vave vantu vanoenda kunohloyiwa nemadhokodheya, vachiramba vachiwandudzirwa hutano hwawo kuti varambe veitamba vanemishuna yakagwinya.

Vanoita nezvemutambo kana pese-pese pavanonga veitasanura nhii dzavo vanokurudzirwa kuti vamwe mvura yakawanda ngekuti vanenge varasawo mvura pavanenge veiita zviro zvavozvo.

Vanoita nezvimitambo vanokurudzirwa kuramba veyienda kunana mazvikokota vaya vanobata bata nyama kuti dzinge dzakasundunuka kuitira kuti vagare veiziva kuti vakachagwinya ere.

Vanthu vanoita zvemitambo vanokurudzirwa kushandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti miviri dzavo dzigwinye dzinosanganisira kudzitwasamura nyama mangwanani ega-ega.

Tinavo vanoita zvemitambo vanoita zvemitambo yekutamba nemabhora vanokurudzirwa kuti vave vantu vanoshandisa zveshe zvakafanana nekudya kwakanaka kunovaka muviri nekumwa mvura yakawanda kuti mwiri dzavo dzigwinye.

Vanoita nezvemitamba tinovakurudzira kuti kana vachinge vaita chitenda chavo ngavaende Kuna dhokodheya vavo vakwanise kuhloiwa nekunatsurudzwa kuti mishuna dzavo dzidzokere pandau.

Vanotamba mitambo vari panjodzi dzekukuwara kana kunika mirenje dzawo. Vanawo cho chavakagadzirirwa chinodetseredza pakuti vazokwanisa kuhamba kana vachinge vakuhunika.

Tinoona vanoita zve mitambo vachi kurudzirwa kuti vagare vaka gwarira utano hwavo vane chikafu chaano fanira kurya uye ne kusimudza masimbi ku gwinyisa muviri dzavo.

Tinokurudzirwa kuti kana teitamba mitambo dzedu tikwanise kuva vantu vanenge vakadzingwarira nekuzvidzivitira kubva kuzvitenda kana kukuvara.

Mitombo yedu yechianthu inodetserao kune avo vanenge veiita zvemitambo chikurutu vanonzi ngavange veitatsamura mishuma yavo uye veimwa mvura yakawanda.

Vanotamba mitambo vanokurudzirwa kusimbisa miri dzavo ngekutasamura mushuna kana kuramba veimwa mvura kuitira kuti vave nemiri dzakagwinya.

Zvino kurudzirwa kuti vanoita nezve mutambo kana akuvara asingachakoni kuhamba unoiswawo pa chisimbi chakaite mubhedha vo simudzirana veimu detseredza kumu pinza mu movha inozomu perekedza ku chibhedhlera.

Tinazvo azvinokwanisa kushandiswa nevantu vanenge veitamba mitambo, vakakuvara pane vanenge veita zveutano vanokwanisa kushandisa chisimbi kuvasimidza avachatekwi tekwi kumusana.

Vanoita nezvemitambo, pavanoitira mitambo panosiswe kuti pange pane chibhokisi chemitombo nezvekushandisa kana pachinge pazoitika njodzi uye panofanirwa kunge pana dhokodheya kana mukoti.

Zviripo zviro zvakawanda zvinokwaniswa kuitwa nevanoita zvemitambo zvinotanganisira kugwinyisa nyama dzavo veitasamura kuti vagare vari vanhu vane hutano hwakanaka.

Tinokurudzirwa kuti kana teiita zvemitambo, tigarewo tine zvipakiti zvinenge zvine mvura yakaoma. Kuitira kuzotova-tova mishuna dzedu kana dzichinge dzorwadziwa.

Tinokurudzira vanoita nezvemitambo kana vachinge vanika mishuna dzavo Ipapo- ipapo vanokwanisa kutora mvura inotondora yakaoma vakwaniswa kutova -tova mirenje dzavo.

Pane zvinoshandiswawo neveutano zvavako zvechimanje manjezvinoita kuti muñthu unokwanisa kutozvihloya arikumba aripamberi pechivhiti vhiti eitaura nadhokodheya wake .

Zviriyo muzvibhedhlera zvinoshandiswa naanamukoti nemadhokodheya kuhloya mukati memuviri memuntu. Muntu wakhona unenge eitohloyiwa unokwanisa kuona zvirikutoitika pachivhitivhiti.

Michina dzamazuva ano dzodakadza kuti Dhokodheya anogona kutoona muchivhiti vhiti zviri kuitika mukati mendani yemuntu kana mukati wemuviri make.

Zvirimwo muzvibhedhlera zvinokwanisa kushandiswa ngemadhokodheya kuhloya mukati menzee vantu kudhaya vaiise mafuta munzee asi mazuva ano kuzvibhedhlera todetsereka ngezvinoshandiswa.

Zviriyo zviri muzvibhedhlera zvinoshandiswa naana mukoti kuti vawane kuhloya muntu anenge ane chitenda. Izvi zvinoita kuti muntu aonekwe chitenda chake ngekukasira.

Tinokurudzirwa kuvawo tinovatamba teihambirana nenguwa muntu weshe ngaakone kushandisa michina yechizvino zvino kuitira kuti asasarira mumashure maererano nezveutano hwake.

Tíne mitombo dzedu dzechianhu dzakanaka mandi wawo Dzimweni dzakhona dsinowawa dzimweni adziwawi asi dzeshe dzinenge dziripo pakudetseredza mita mii tano hwemuntu.

Mitombo yechivanhu inooneka isingatengesiwo zvakaita muzvitoro zvinoita mitombo yechiyungu ,tinoona vantu vari mumaberere veitengesera vanhu zvirozvo ngazvinasiriswe vanhu titengewo mitombo yechianhu muzvitoro.

Tine mitombo yedu yechiantu yatakagara teishandisa tairya semuriwo mazuvaano totokaruka totozwa kuti mutombo inodzivirira zvakasiyana siyana.

Tinayo mitombo yedu ne mbiti dzedu dzimweni dzaka uya ne vayungu todzi sima mu ndaraunda dzedu toto ona kuti dzino detsera pa utano hwedu.

Mitombo yedu yechivanhu inogona kutowanikwa muberere redzimba yedu takadzitora dzichizoita kuti pamba pajeke asi ichitokwanisa kudetsera zvitenda zvakasiyana siyana.

Mitombo yechiantu yedu inokurudzirwa vantu vagare vechiitsenga tsenga kunyazi vangatsenga mashakani kana kutenga midzi zvinobetsera pahutano hwemuntu.

Tinokurudzirwa wo sevantu vanoziva chinyakare chedu. Kana tisingazii tinonzi ngatitaure nanavasharuka varimwo munharaunda dzedu kuti vatikhombe mitombo dzingatidetsera.

Tinayo mitombo inowanikwa mumakwasha edu imweni mitombo iyi yakagara iriyo yeitozikanwa nana chiremba vedu vanoita zvechivanthu, vanthu ngatikasirei kutora mitombo idzodzo chitenda chisati chakura.

Tine mitombo dzedu dzechianhu dzatagara teitochekerera teiise mumuriwo, dzakafanana negaliki. Dzaakutoonekwa kuti dzinoderedza kumhanya maningi kwengazi mumwiri.

Tinayo mitombo yechivantu yedu. Mizhinji mitombo yechivantu irikushandisa mashakani pakurapa zvitenda zvakasiyana-siyana, imweni ndeinoshandisa.

Karetu zvange zvisingaiti kuti muntu uoneke weikaya masakani, kana kufamba nenzinde, zvaikonzeresa kuti vantu vafunge kuti wave kuita zveutakati.

Iriyo mitombo yechiantu inoshandisa mashakani, mamweni anoshandiswa akaomeswa otswiwa, okuiwa-kuiwa okwanisa kuiswa muzvidyiwa kana muzvimwiwa.

Kune mitombo yechiyungu inodakadza muntu weshe kuyishandisa, nokuti taakuziyawo kuti yakudetsera ichibva kumagomboti edu atagara teyiziya.

Tinokurudzira vantu kuti vave nezvinyorwa zvinotaura mitombo dzedu dzechivantu uye kuti ndedzipi dzinorapa chitenda chegomarara.

Dziriyo mitombo dzechiyungu dzinonga dzakagadzirwawo nezvakabva kumbiti saka mitombo yechivantu yakagara iriyo asi tisingazviziyi kuti mamwe maphiritsi anobvepi.

Tinazvo zvidyiwa zvedu zvavakunzi neantu mitombo yechiantu . Takagara tairya mitombo dzechivantu tisingazvizive.

Zviriyo mitombo dzechiyungu dzavakuwonekwa dziyigadzirwa ngemitombo yechivanhu ngekuti dzinenge dzatovawo muzvigubhura zvinowonekera dzakanyorwa nechirungu.

Mitombo yechiantu yakaita senzinde, mashakani kana vana vanobarwa ngembiti. Dzakatanga kunasirudzwa ndiana mazvikokota kuti dzivane kuningirika dzisaoneka semagomboti.

Kune zvitoro zvinotengese mitombo ,mitombo dzimweni dziana dzechiantu dzinototengeswawo dzinenge dzaka vandudzwa zvinova kuti vantu veshe neve machechi vanolwanisa kudzishandisa vodetsereka.

Mitombo dzedu dzechianhu dzinosanganisira mbiti inoita gavakava wotokwanisawo kugadzira mutombo unokwanisa kukwesheswa mazino kuti mazino achene.

Tinoona mitombo dzedu dzechiandu dzavakunasirwa maningi zvinodakadza kuti munyika menyu vandu wokwanisa kuva vanoshandisawo mitombo dzechiandu akasununduka.

Kune vana mazvikokota varikugona kushandisa mitombo yechianhu veigadzira yechiningirika , mitombo yechianhu irikudetsera mukati mentaraunda dzatinogara.

Tine mitombo yedu yechianhu iyo yovandidzwa nana mazvikokota vachiisa muzvigumbure asi isu tinokwanisawo kuishandisa isina kuvandudzika inokwanisa kutidetsera.

Dziriyo mitombo yechivantu dzavekuvandudzwa kuti dzinasirwewo kuti dzisatarisirwa pashi nevantu vanenge veiti tinonamata votokwanisa kudzishandisa nekuti dzamuzvibhodhlera zvinoningirika.

Mitombo yechivantu vamweni votodzirima mumizi dzawo kuti vakwanise kudetsereka pasinde vachizodetserawo vandani vavo vanenge vane zvitenda.

Mitombo yechiantu inokodzera kupuwa ani nani asi muntu unopa muntu mitombo idzi ngaavewo neruzivo uye kuvaanoudza muntu mamwirwo adzinoitwa.

Tinoona vantu vakawanda mazuva ano vomhanyira kumutombo dzechiantu. Zvinokurudzirwa kuti muntu usamwa usamisa maphirizi ako aunenge uimwa zvisanganise zvino shanda zveshe.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanodakarira kudya miriwo dzemushango nekuti miriwo idzi dzine zvadzinodetseredza mungazi medu. Uye dzinokwanisa kutidzivirira kubva muzvitenda.

Tinavo vana godobori vedu vavakukwanisa kutaurwa nawo nekuti vavenemapepa, vopa vana ruzivo rekuti vakwanise kuita tsvakurudzo kuti mitombo idzi dzinodetsera zviyaiyo zvipi.

Dziriko mitombo dzechando dzinokwanisa kusimiwa pamuuzi kana mumapindu kuti mundu atowana chinomuraramisa eipota eitengesera vahani vakwe.

Kune mitombo yechiandu inoshandisa maruwa kana vana vanenge vabarwa ngembuti iyoyo kazhinji kuruti mu mbuti unoshanda weshe pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yechiandu yakukurudzirwawo kuti muntu weshe akwanise kuiziya uye kuti ingashanda sei , imweni mitombo tangatagara teiipuwa nevasharuka vedu yeitodetsera mungazi mwedu.

Varipo vanagodobori vedu vakagara variko veitobetsera vantu vanenge vane zvitenda mumakanyi, vemumataundi ndivo vanga vasingadi zvekurapwa nemitombo yechivantu.

Mutombo yedu yechianhu yakakosha. Inoita kuti muntu akwanise kupona asina nepeni raanenge abvisa, uyezve mitomboyi apana zvitenda zvainosumudza mukati mwemuviri mwemuntu.

Kuzvibhedhlera kwedu vanhu vanga vasinga goni kutaira kuti ndakamboshandisa mitombo dzechiantu. Zvaiva zviro zvaitukisa nemadhogodheya mazuva ano zvana zvintu zvotodivavo.

Mitombo yechi anhu kudharako vana mai edu isusu vaingokupai bota rinenge rine mitombo kunyasi apana chitenda chaunenge uchizwa asi vanenge veiti ndiko kuti ugare wakagwinya.

Mitombo yedu yechiantu imweni inoshandisa makwati embiti vanokwanisa kuaomesa ,vozomatwa ,vozomaisawo mubota kana muzvinwiwa kuti munhu atokwanisa kutodzirapa.

Tinayo mitombo yechiantu inokwanisa kusanganiswa yakange miti nemaruwa ayo kuti ive inodetsera mundani kana achinge achine nechutenda chake.

Mitombo yedu yechianhu inosiso kuizikanwa kuti inoshandei akusi kuti munthu ukaona mashakani wotofashaidza wotomwa kana kufukira azvidetseri.

Tinawo magodobori edu anokwanisa kuziya magwasha ese anokwanisa kupodza zviyayo zvakasiyana siyana ngavaonekwe vadetsere nyika.

Tinotenderana nehurumende iyo irikuvandudza mitombo dzechianhu ichikurudzira kuti vanhu ngavave nezvinyorwa zvinoverengeka zvinenge zviri pachokwani pamusana pezvimitombo dzavo.

Vanagodobori vedu variyowo vanokwanisa kunasuridza mutombo kuti itengeseke , asi tinokurudzira kuti vaite hutsanana pakuita izvi.

Tine vatana vedu muntaraunda umu maunotoona kuti chimbuya ichi chichakagwinya. Ngendaa yekuti chairya mitombo vanga vasina mwiri unoramba vakaenda kohloiwa kuzvibhedhlera.

Kune mitombo yakawanda asi mitombo yechiantu inokwanise kushandiswa mashakani vamweni vanomatwa arimanyoro vamweni vanoita kutwa akaoma.

Vantu ngavave vanoziva mitombo nemagwasha anowanikwa muntaraunda mwawo, kuitira kuti ntaraunda iyoyo ibudirire, vamweni vatokwanisa kurarama ngekutengese mitombo dzechiantu.

Mitombo yedu yechiantu imweni yachona ana mbuya edu taiyaziya eyitora mashakani omawomesa ozoma kuya kuya kanakumatwa oita kuita butu rekuzoisa mubota.

Vanoita nezveutano ,vokurudzira vantu kuti varye misho mitombo yechivantu ,uye kuvakurudzira ,kuti varye chikhafu chepasichigare, nokuti ndicho chine utano.

Tinokurudzirwa kuti tizive kuti mitombo dzedu dzatinoshandisa dzambobve kuri , dzavayoyo mitombo dzakadakuita dzechingezi ibeni dzinenge dzabva mumbiti .

Tinawo magomboti edu amweni anenge anotemwa achiomeswa vanokurudzirwa vanoshandisa mitombo dzechiantu kuti vaite utsanana.

Mitombo yedu yechiantu, imweni yakhona inoshandise nzinde. Vamweni vanotsa nzinde vodziyanika dzooma, vozodzitwa.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanoziva mitombo dzeechiantu kuti dzitidetsere mungazi dzedu uye kuti dzitigwinyise muviri dzedu.

Tinayo mitombo yechiantu inotidetsera, yakagara iriyo. Yaidetsera vasharukwa vedu, nanyamashi vakagwinya. Hadzisi ndonda ngendaa yemitombo.

Tiinadzo mitombo dzedu dzechianhu, dzakagara dziriyo ,dzeiryiwa semiriwo. Mashakani acho anotokumiwa otobikirwa munthu otorya nesadza okwanisa kutozvidziirira kuzvitenda.

Zvinokurudzirwa kuti vantu varambe veirya miriwo yemishango ngekuti mizhinji yacho miriwo iyoyo mitombo yechiantu inowedzera ngazi mukati mwemiri mwemuntu.

Tinavo vanoshandise mitombo dzechianthu pakurapa vanenge vane zvitenda, ngava kurudzirwe vave neutsanana pakunasira mitombo dzakhona navoo vanasewo kuhlamburuka.